Eh! Awa nazomona bazolakisa biso, eh! Bazolinga basala salad, nde bazosala salad, eh! Namoni mbeli, mbeli oyo bazosala naango eza pene yamatungulu, nakati yasaani ezaa, nakanisi ekoki kozala anana si je ne me trompe pas, eh! Mais eza melange na carote epuis na tomate, eza salad ya propre.

Eh! Awa tomona batu mine, eh! mibale batelemi, mibale bafandi, eza nanu, eza neti bazolanda cour, cour direct na télévision na écrant, hum!

Eh! Awa tozomona bazolakisa biso nzela , toza nakati yanzela, Kati yanzela, eza moto, moto ezokita yango moko, eza na buss pe, buss ezomata, buss ya transport, yango pe ezomata, eh! Na coté tomoni ndako, eza neti ndako batu bafandaka naango te, bafandaka nakati te, po namoni est viellir

Awa bazolakisa biso, eza ba misulmants, bazosambela, Hum! Nde bangooyo, eza ba misulmant, balati elamba yabango.

awa tozo mona mo bali oyo azwii photo nakati ya nzamba azwii photo na taba na taba oyo eza taba ya nzamba

awa na zo mona mibale misatu ba telemi eza neti ba temi na couloire na sima nango eza fleur na moni ba lati pe mask bazo mi presente

awa pe azo lakisa biso ndaku ndaku liboso nango na zo mona entene ya television e puis tozo mona clouture ya manzanza

Eh! Awa tozomona, oyo eza buku ooo batu bana nyoso batangaka po efungolaka mayele nabango, bisope totangaka oo tangu tozalaki nanu bana, nde awa.

Eh! Awa bazolakisa biso, bazo lakisa biso sapatu, sapatu oyo yabana basi, eza na couleur mibale, couleur ooyalangi ya bleu na pembe, eza yabana basi.

awa ezo lakisa biso eza singe ya marque au bien eza singe ya mutuka

awa tozo tala to tala equipe ya bana ya football ba lati ba varesi nabango moko na moni azo kanga sokse naye malamu mais na moni ba lati ba sapatu ya keseni

awa tozo tala eza ndaku eza ndaku oyo ba sengelaka nakati mais na zotala eza ndaku ba sengeleka ba catholique nazo tala pe ba nzete penepene nango

Eh! Oyo tozotala namesa eza kibakuli, eza mine yamunene yamwayene nayamuke, oyo batyelaka biso eloko yakoliya nakati, eh! Nde bazolakisa biso, vraiment eza kitoko.

Hum! Ooo mutuka bazo lakisa biso, namoni eza mutuka ya bien, eza mutuka yakitoko, eza nasima naango eza na tank, tank oyo ezaneti ememaka petrol ndenge ezali.

Awa to moni sani mibale ya soso na ba tomate ba kati na kati na sani mibale ya ba fruite na verre moko na mesa.

awa tozo mona bana bana ba vandi bango nyoso bazo lia pe mais liboso nanga na zo mona mwana mwasi azo lia loso na nyama